Eno nyhange nyhange enho eri mu langi ndheru obugulu bwayo buli mu langi ndhirugavu, omunhwa gwayo guli mu langi ya kyenvu nyhange eno eri guluka.

Banho bazanhi bamupila, abazanhi abomupila banho bali kukisaghe, bali ghalala nho omutendhesi gheibwe, Omutendhesi gheibwe aveile bilugavu byelele.

Eno ngamiya, engamiya eno erimu omuguwa munkoto era omusaadha alikugisika. Kumugongo etyaime ku abantu babiri.

Enho nnhandha, ennhandha enho eliku amaato abili ghagati, kumbali kuliku ebinhonhi bibili. Ebinhonhi binho buli kinhonhi kili mu langi yakyo, ekinhonhi ekindhi kyeru ekindhi kilugavu.

Eno nnhandha kumbali ghaligho ekizimbe kyebali kuzimba nga era kiriku abazimbi ghaigulu, abazimbi ghaigulu baliyo bana.

Bano baana, abaana banho batyaime, kuliku avaire musala nkwagha ya bulu nga eriku obweru kunkoto nhi ku nkomenkereza kwa makono, omwaana oghundhi avaire ki myufu.

Lunho lugudho olugudho lunho lwa kolansi, kumbali okwo lugudho lunho kuliku ebitaala, mu lugudho mulimu emotoka dhili tambula mulimu nhe pikipiki.

Banho bantu, abantu banho kuliku omwaana nho'mukazi nga bali okunhaba mungalo omwaana avaire omudhozi oguliku langi emyufu nhe ndheru.

Lunho luguudho, olugudho lunho lwaitaka. kumbali nhi kumbali kuliku ensiko nhe miti. Mu lugudho mulimu entuiga ebiri dhili tambula.

Bano bakazi, abakazi bano bemeleire mu lunhiliri einhumane ghaibwe eliyo emiti emikalu munkoto bavaire mu obunhele

Luno lutindho era lusala mu maadhi amaadhi gerusalamu Gali mu langi ya bulu, kulutindho kuliku abantu bali kuloba NGA bakozesa amalobo gebasibye ku buti.

Banho bazanhi bamupila, omupila gunho bali guzanhila kukisaghe kyeitaka, abazanhi abomupila bali mubigele bazila ngaito

ginho mikono, ela mikono gya muntu, omuntu onho agemye ekyenhandha, kisituile amagumba ag'okumugongo kyayasama omunwa.

Onho musaadha, omusaadha onho ayemereire kumbali okwa maadhi afungizaku empale ye, avaire omudhozi ogwa kivuvu agemye omwigo mu mukonho oghundhi.

Ono makanhika era makanhika gha masanhalze avaire ekikofira ku mutwe kili mu langi ya kyenvu nhe saawa ku mukonho.

Lino idhuka, eidhuka lino litundha ebintu binho ghamanga. Litundha ebighumbe, ebisiige nhe bibaadhe nh'engoye.

Eno mbogo, embogo eno nsolo ya munsiko era eri munsiko Elina amaiga abiri kumutwe ku mugongo kwayo kuliku ekinhoni kyemereire, ekinhoni kili mu langi ndhirugavu

Lunho lusozi, olusozi lunho kuliku ebyo bulambuzi era abalambuzi babili baidhye okulambula bali kutambula era babese aga sawo.

Kinho kimuli, ekimuli kinho kili mu langi ibili eya bulu nhe ya kilagala era kuliku kighuka kibeta endhuki.

Ono mwayi ghandhuki era ali kukungula mubisi avaire enkofira kumutwe, yavala ovolo ayemeraire kukibbokisi eky'endhuki.

Onho musaadha, omusaadha Ono avaire empale mmyufu erimu emisitale mumbali mmyeru, yavala sempebwa kumutwe. Omusaadha onho aye mereire mu lukuubo.

Kinho kisaghe kya mupira kya busubi buli mu langi ya kilagala mulimu abali saamba omupira nga era bakazi.

Eno nhumba, enhumba eno ya mizigo esatu ghamberi bagisigaku elangi ndheru, omuzigo ogwa ghagati gulimu ilwaliro.

Linho lyato, elyato linho lili kumaadhi lyemeremu omusaadha, omusaadha oyo agemye ekyenhanhandha yesibye ekigoye munkoto yavala enkofiira kumutwe.

Onho mutunzi gha kyalani , ekyalani kye kya ndhaghulo ku byalani ebya bulidho, kinho kyo ti kya kusamba nha bigere kya kukuta bukute nha mikono era ekyalani kinho kutunga misweta.

Dhino nvuvu, envuvu dhino nsolo dha mu maadhi era dhili mu maadhi, edhisinga dhili bonheka ku mitwe namugongo ebitundhu ebisigaile bili mu maadhi.

Onho mukazi avaire empale ndhirugavu nho mudhozi omwirugavu, atyamisa omwaana ali munhaza.

Eho nnhimilo ya miti, emiti ginho bagilima kulusozi ghansi gho lusozi ghaligho olugudho. Olugudho lunho lwaitaka tilwa kolansi.

Onho mulimi, omulimi onho availe enkofiira nhe bbutusi yabeeka eibumba ali fughera bilime bye.

Embuzi dhili kulumuka, dhili kulumukila mu luguudho lwa itaka. Embuzi dhinho nnhingi, mulimu ento nh'enkulu. Dhili mu langi edh'endhaghulo, embuzi edhindhi ndhilugavu.

Dhino nhumba, enhumba dhino dhakalina ghansi ghadho ghaligho olugudo kumbali ghaligho emmotoka ghedhikunganira ghaigulu ghadho ghekalina ghedhikomenkereza eriyo agadhumu agairugavu.

Enho nnhimiro ya duuma. Nnhimiro enho duuma gwe balimamu mulungi. Aziramu nsiko, ali mu langi ya kilagala. Akaali muto akaali ghaile kusoghola.

Kinho kibila kyamiti era kizibilivu. Ekibila kinho kilimu akagila ghagati

Ono musaadha alivuga gaali, egaali ya mikendhe ebiri abbese omukazi, omukazi agemye ensagho omusaadha ali mungaito ndhirugavu.

Enho nnhandha, enhandha enho kumbali kuliku amabaale, ku mabaale ago kuliku omusaadha ayemelaile ali mu mpale nnhimpi agemye omuigo.

Kanho katale akatale kanho kalimu abya maguzi nga mu bya maguzi munho mulimu ebibala, eiva. Akatale kanho kalimu abantu, abantu banho mulimu abasaadha nha bakazi, mu bantu munho mulimu omusaadha avaire omidhozi omu mmyufu nga era bali babiri abavaire emidhozi emi mmyufu.

Enho sowanhi, sowanhi enho yakaghule eliku enyama edhokye nho butungulu obubisi busale sale nhe nhanha.

Banho baana, abaana banho bali basatu era bona bona balenzi bagemye kamela ekubba ebifanhanhi, einhuma gheibwe eliyo ekiyumba ekye eisubi.

Banho batembeyi ba bya kulya era ba byetwise biri kunsinhiya kuliku enhanha, endhagi , obutungulu nha menvu.

Banho bantu, abantu banho kuliku abatyaime nh'abemeleile. Abatyaime mu ntebe bakaire balinha obukokolo mu maiso nh'ebiteleke byaibwe mu biveela, buli atyaime.